Abantwana besikolo abancane. Bahlezi emacansini, kuhlanzekile endaweni abahlezi kiyo. Bathwele amankomitsho, abanye bathwele amankomitsho alombala oluhlaza bayanatha. Umbalisi umile phakathi kwabo.

Abanye abancane bayazidlalela emangcekeni, abanye bagqokile ama Yunifomu alombala olithanga phezulu abanye njalo bagqokile impahla zabo. Abantwana bayathanda ukudlala bayabe bejabulile.

Abantwana besikolo abahleziyo ekilasini, bagqoke amayinifomu bonke. Itafula ababhalela kiyo, umduli wekilasi upendiwe. Phezulu kwetafula kukhona abakudlalisayo.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi ePrimary, emakilasini kulamatafula ababhalela kiwo. Kwesinye isikhathi bayabe bebeke ingwalo zokubala. Umduli lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Umbalisi ohlakaniphileyo kwesinye isikhathi uyathatha abantwana bakhe obafundisayo beyehlala endaweni elotshani befunda betshaywa ngumoya behlezi bethwele amabhuku abo bezibalela abantwana kanye lombalisi

Ekilasini phezulu kwetafula amatshoko asetshenziswa ngumbalisi nxa ebhalela abafundi umsebenzi emdulini alombala omhlophe amanye amatshoko alombala olithanga wonke ayabhala emdulini

Umbalisi uyafundisa esebenzisa igwalibamduli elinamathisele emdulwini elibhaliweyo ngokumnyama. Abanye abantwana bazwisisa ngcono nxa befundiswa bekhangele.

Umduli upendiwe, amafasiteli angenisa umoya, kuvalwe ngekhetheni. Itafula yesigodo, elebhuku, lezinye izinto ezitshiyatshiyeneyo, intambo zamagetsi, isitulo sesigodo eceleni.

Isikolo abantwana bayazidlalela emagcekeni esikolo abanye bagaxe izikhwama zabo bonke bagqoke ama yunifomu abanye baseceleni komduli oyakhwe ngezitina ezibomvu phansi akula ngcekeza.

Abantwana besikolo bafundela phandle batshaywa ngumoya bagqoke amaYunifomu baphethe amabhuku abo bayabhala abanye ababili baqhubelana iphetshana elimhlophe bahlezi eceleni komduli.

Esibhedlela kukhona indlu lekhabothi elombala omhlophe. Lapho abagcina khona imithi esetshenziswa ngabafundi. Eyabe iphakathi kwezigubhu ezimhlophe. Ezinye izihlgubhu zinkulu, zilezivalo ezilithanga, ezinye zilezivalo ezibomvu.

Ababalisi bayasebenzisa izinto ezinengi nxa befundisa abafundi ikakhulu isifundo senombolo amaphetshana amancane aqunyiweyo amhlophe abhaliweyo ngamabala amnyana.

Esikolo ungangena phakathi, kukhona izihlahla ezincane abazihlanyelileyo ezenza kubekuhle esikolo lotshani obuluhlaza. Kukhona izindlu ababalisi abafundela kizo emakilasini ezilamafasitela amanengi kanye leminyango etshiyeneyo.

Umgwaqo oya esikolo. Ibhakane eceleni komgwaqo, elimhlophe, elibhaliweyo ibizo lesikolo. Izihlahla ezinengi eziluhlaza, kanye lotshani eceleni komgwaqo.

Isikolo semfundo yaphansi, ababalisi bayafundisa abantwana. Kanye lenhlonipho. Ungangena phakathi, kukhona indawo elotshani obuluhlaza. Amakilasi amanengi, alamafasiteli, angenisa umoya nxa abafundi befunda.

Ekilasini ungangena phakathi lapho okufundela khona abafundi. Kunamathiselwe amalembu amhlophe abhaliweyo. Umbalisi uyasebenzisa amabala abhaliweyo nxa efundisa abafundi bakhe. Abanye bazwisisa ngcono ngokubona betshengiswa.

Izikolo ezinengi zandise ukuba lamabhakane amhlophe phakathi ayabe ebhaliwe ibizo lesikolo, kwesinye isikhathi kuyabe kulemithetho yesikolo okumele abafundi bayilandele, utshani obuluhlaza lezihlahla ezinkulu esikolo.

Ekilasini phakathi ungangena kukhona amatafula abafundi ababhalela kiwo, amatshoko asetshenziswa ngumbalisi ukubhala . Alombala omhlophe amanye njalo olombala olithanga.

Esikolo emakilasini wonke kukhona umduli omnyama lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi esebenzisa itshoko elombala omhlophe abantwana bayakopa okuyabe kubhaliwe emdulwini bebhalela emabhukwini abo .

Ngesikhathi sezulu nxa lisina esikolo kuyabe kugcwele amanzi utshani obuluhlaza, amaluba ayabe eluhlaza tshoko ngoba izulu liyabe liwathelela, izakhiwo ezileminyango elombala oluhlaza okwesibhaka bhaka lamafasiteli.

Esikolo ungangena phakathi imduli ipendiwe kulephepha elinamathiselweyo elibhaliweyo ngamabala amnyama, kuyabe kubhaliwe imithetho yeskolo abafundi okumele beyilandele ngasosonke isikhathi.

Owesilisa ogqoke ihovarosi elombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamagilovisi ezandleni, phambi kwakhe ubambe umtshina omkhulu, ubambe insimbi eceleni isakhiwo esiyakhwe ngezitina ezibomvu.

Abantwana besikolo esecondary kumbe emakolitshini bayafundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Abanye ngabafundiswa ukubaza, abanye bayafundiswa ukuyakha bayafundiswa imisebenzi etshiyatshiyeneyo.

Abantwana besikolo ababili abagqoke amajazi amhlophe. Lapho abahlezi khona kugcwele imithi esemambodleleni. Bagqokile amagilovisi ezandleni ngoba eminye imithi abayisebenzisayo ilobungozi, ingabalimaza izandla nxa bengazivikelanga.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe amhlophe, amankazana ayabe egqokile amasokisi amhlophe lezicathulo ezimnyama. Kulamatafula, amaphetshana amhlophe phezulu lezigubhu zamanzi.

Abantwana besikolo abahleziyo, abagqoke amayembe amhlophe phezulu bonke. Itafula phambi kwabo elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ithulusi yensimbi abayisebenzisayo.

Abantwana besikolo abane abagqoke amajazi amhlophe phezulu, ezandleni bagqokile amagilovisi, phambi kwabo kukhona ibhokisi. Omunye uthwele imbhodlela elombala omhlophe, uyibambe ngesandla uyabala.

Abantwana besikolo abanye sebefundela ukuluka esikolo, abanye njalo ngabafundela ukupheka. Abantwana bayazikhethela. Kuqakathekile ukuthi bafunde imisebenzi ehlukeneyo yezandla siza empilweni.

Abantwana besikolo ekilasini bayafunda bagqoke amayunifomu alombala omhlophe phezulu amayembe. umbalisi umile phambi kwabo lamatafula amaphetshana amhlophe

Ababalisi bamile kanye labafundi. Owesilisa ogqoke ibhatshi elilombala omnyama leyembe emhlophe phambi kwakhe kule khamela uyikhangele ngemuva izihlahla eziluhlaza.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe amhlophe, abanye bahlezi abanye bamile lama bhurugwe alombala omnyama khona ogqoke ijazi elimhlophe, umbalisi phakathi kwabantwana.

Kulezi insuku ababalisi siyababonga ngokufundisa abafundi imisebenzi yezandla etshiyeneyo akukhethelekile uyindoda kumbe ungumfazi abanye bayafundela ukupheka begqokile amayembe amhlophe.

Umntwana wesikolo ogqoke impahla eziluhlaza phansi laphezulu ubambe umtshina omkhulu olombala omhlophe. Phezulu yisigubhu esilomuthi omhlophe phakathi.

Ekilasini ungangena phakathi kulomduli opendiweyo ngependa emhlophe lalapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi, amatafula lezitulo zokuhlala ezabafundi ezilombala oluhlaza, ezinye zilombala olithanga.

Abantwana besikolo bafundela ukuyenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Abanye ngabafundela ukubaza. Kukhona amathuluzi abawasebenzisayo. Kuqakathekile ukuthi befundiswe imisebenzi yezandla ezabanceda empilweni.

Abantwana besikolo kulezinsuku sebesebenzisa amaleptop nxa befunda kukhona ababalisi bayabe bebancedisa. Umbalisi ugqoke isikipa esilombala olithanga, abantwana bagqoke amayembe amhlophe bahlezi ezitulweni.

Umduli ogombolozele isikolo oyakhwe ngezitina kubhaliwe ibizo lesikolo, eceleni kulotshani obuluhlaza lezihlahla ezincane.

Esikolo ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuncane obuluhlaza obuthelelwayo. Izakhiwo ziyakhwe kuhle kakhulu. Amakilasi abanye bayafundela phezulu abanye abafundi phansi. Izihlahla ezinkulu phakathi.

Abantwana besikolo, bahlala emabhentshini kumbe ezitulweni. Kukhona njalo amatafula, lapho, ababhalela khona nxa bebhala. Umduli osetshenziswa ngumbalisi nxa ebhala, olombala omnyama. Amafasitela angenisa umoya, abafundi nxa befunda.

Esikolo namuhla bekule zethekeli, abantwana besikolo kade behlabela phambili begqoke ama yunifomi begida ,ngemuva izihlahla ezinkulu eziluhlaza ezinde.

Esikolo se secondary ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuncane obuluhlaza kuhlanyelwe izihlahla ezincane eziluhlazazenza indawo ibenhle. Umduli oyakhwe ngezitina ezibomvu ubhalwe amabala amnyama.

Izikolo ezinengi ezemakhaya zilokhe zingaka thuthukisi imfundo. Ababalisi balokhe besebenzisa umduli kanye lamatshoko alombala omhlophe nxa bebhala umsebenzi wabafundi. Ezemadolobheni seziphucukile ababalisi sebesebenzisa amaprojector nxa befundisa.

Izikolo ezinengi esangweni nxa ungena , ziyabe zilebhakane phezulu elibhalwe ngamabala amhlophe ibizo lesikolo Amanye amasango ngawensimbi ayabe ependiwe eceleni kulomduli phakathi kwezakhiwo ezinengi lezihlahla.

Abantwana besikolo abanengi bagcwele emagcekeni esikolo. Bagqoke amayunifomu, abanye bagqoke amayembe alombala omhlophe. Abanye bagqoke alombala olithanga phezulu. Izihlahla esikolo ezinkulu izakhiwo.

Esikolo lamuhla bekulomncintiswano webhora, bekubuye amaqembu amanengi. Abantu kade behlezi ezitulweni bebukele. Elinye iqembu labafana beligqoke okubomvu phansi, izikipa ezilombala omhlophe phezulu.

Abantwana besikolo abahlezi etshanini obuluhlaza, bagqoke ama uniform. Abantwana babizwe emhlanganweni ngumphathisikolo, kukhona asebesenza ukuganga esikolo, bebuya bedakiwe bethwele lotshwala. Bekukhona lababalisi babo kulowo mhlangano.

Ekilasini kukhona umduli olombala omnyama lapho ababalisi ababhalela khona umsebenzi wesikolo. Babhala ngamatshoko alombala omhlophe, njalo kuyabe kukhona itafula yombalisi kanye leyabafundi ababhalela kiyo ekilasini.

Abantwana besikolo basendleleni eya esikolo, bagqoke ama yunifomu bonke, bagaxa lezikhwama zabo ezilamabhuku, izakhiwo zesikolo phezulu zilophahla olubomvu, izihlahla ezigcwele phakathi ezinkulu.

Abantwana bahlezi engcekeni, phansi kulotshani obuluhlaza, bonke bagqoke amauniform. Umphathisikolo ubabizile, kukhona abantwana asebebuya lotshwala esikolo bedakiwe.

Abantwana besikolo bagcwele emagcekeni lapho okudlalelwa khona imidlalo etshiyeneyo, bagqoke amaunifomu, eceleni utshani obuluhlaza kanye lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu lezakhiwo eziningi ezitshiyeneyo.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indawo lapho okulotshani obuluhlaza okufakwe amaluba acecisileyo njalo kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza izakhiwo zipendiwe imiduli.

Esikolo semfundo yaphezulu, kuhlanzekile, ungangena phakathi. Kumhlophe phansi, kuyacazimula! Umduli upendiwe, ngependa elithanga. Ifasiteli, engenisa umoya, kulekhabothi.

Abafundi ananengi, emfundweni yaphezulu, e- university. Basebenzisa amalaptop nxa befunda. Ngakho wonke umntwana ofunda e- university, kumele abelayo ilaptop.

Abafundi bemfundo yaphezulu kukhona indlu lapho okuhlala ingwalo zabafundi ezokubala njalo abafundi bemfundo yaphezulu babala ingwalo ezinengi ukuze bethole ulwazi olutshiyeneyo kulezi ngwalo.

Izakhiwo ezinengi zemfundo yaphezulu, euniversity. Ziyakhwe kuhle kakhulu, njalo lezitulo ziyabe zikhona. Abafundi abahlala kizo..Phansi kuyabe kukuhle, kuhlanzekile. Kungalangcekeza. Kukhona lamafasiteli angenisa umoya,

Abafundi kukhona izindlu abahlala kizo eUniversity njalo ezindlini zabo abavunyelwa ukuthi bepheke. Kukhona imibheda abahlala kiyo lemiqamelo lamakhetheni lamafasitela angenise umoya lezitulo lamatafula.

Abantwana besikolo eyemfundo yaphezulu eyunivesithi. Lapho abafundela khona kuyabe kukhona itafula elombala omnyama, phezulu kulamakhomuyutha abawasebenzisayo nxa befunda, omunye ugqoke ijazi elimhlophe.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indawo lapho abafundi abathenga khona ukudla bedle bapheka ukudla okumnandi kakhulu, abafundi abavunyelwa ukupheka ezindlini zabo lapho abahlala khona esikolo.

Esikolo semfundo yaphezulu abantwana besikolo abanye bahlala esikolo. Kukhona izindlu phakathi kulindawo elotshani obuluhlaza lezihlahla ezinkulu, kukhona ibhasi yesikolo elombala omhlophe ebhaliweyo ibizo lesikolo.

Esikolo semfundo yaphezulu esiyakhwe kuhle kakhulu siyacazimula phezulu, silamafasitela amanengi atshiyeneyo utshani obuluhlaza phansi. Izihlahla ezinkulu ezigcwele phakathi esikolo.

Abantwana besikolo emfundweni yaphezulu, eUniversity abafundela ukuba ngodokotela, bagqoka amajazi amhlophe ezandleni bayagqoka amagilovisi ikakhulu nxa sebesiya sebenzisa imithi, kuleminye imithi elobungozi idinga ukuthi umuntu ezivikele ezandleni.

Emfundweni yaphezulu eyunivesi kukhona imbheda ezindlini lapho abahlala khona, itafula elesigubhu esilembola omhlophe lendawo lapho ababeka khona izikhwama zabo kanye lempahla.

Abafundi abaqeqetshe beze beyefika ezingeni eliphezulu eyunivesithi sebesiyafundela imisebenzi etshiyeneyo abafisa ukuyiyenza empilweni zabo. Bayafunda besebenzisa amalephuthophu okubhala eminye imisebenzi yesikolo.

Abafundi abanengi abahlala esikolo, ezindlini zabo lapho abahlala khona abavunyelwa ukupheka, bangena belala kuphela kukhona indawo esikolo ethengisa ukudla lapho abahamba besiyathenga khona bedle.

Esikolo semfundo yaphezulu kwandise ukuyakhwa kuhle isikhathi isinengi ungangena phakathi umduli uyabe upendiwe njalo kukhona ibhodi elombala omhlophe lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona izibane ezikhanyisa ebusuku. Ungangena phakathi ebusuku izibane ziyabe sezikhanyisile. Imnyango ilensimbi emhlophe, amafasiteli amanengi.